Alɛpilɛ n dɔya ka zamaatu ku laɣim gili alɛpilɛ maa gbuni sooja ʒi bee sikiriti paɣa la ka o zaŋ o nuu su o binsuriti ni ka zaŋ noosi maks kpa ka lala zamaatu gbaliŋ maa mi zaa sa sokam kpa la noosi maks ka di nyɛ zaɣa piɛla.

goota biɛɣu gbuni ka bihi ʒiya bi' so naba n-yirina o piri la namda sabila ka piri shuɣisi ka bi' so mi dabiya ka piri namda ka di nyɛ zaɣ' buluu ka o ye liiga ʒee ka zaŋ o nuu tabi o gbeɣu ka shɛba gba zaa mi naba n-yirina tooni ha.

Baabarin salun ni ka so chɛri o kpee ŋun chɛri ŋo pilila woliɣi ka ga wooch ka zaŋ baabirin mashin ŋo niŋ o nuzaa ka ŋun mii ʒi kpɛŋŋo zaŋ bin piɛlli pili o maŋa ka ʒi tiŋa

Zamaatu n ku piɛ chisimam n doli palli chana ka tihi bɛ luɣushɛli polo palli ŋɔ ni bɛ ŋɔ zamaatu pam zoo mi ka bi yɛ liiga kara ka bia bilifu birigiri kperi mɔri ŋɔ ni ka yɛ liiga piɛlli.

Duu puuni ka kuɣu zaya ka paɣa ni doo ʒi kuɣu maa zuɣu paɣa ŋɔ mi banɛɛji la o nuhi ayi ŋɔ zaa sa ka bi piri namda ka yɛ liiga ʒee ka doo ŋɔ gba zaa sa mi gbali banɛɛji ka o zaŋ o gbali pa paɣa ŋɔ zuɣu ka paɣa ŋɔ ŋmabi doo maa gbali ŋɔ niŋ o bɔɣiri ni.

Namda nim n laɣam doya di kala nim nyɛla dabam dabam ka chinchina gba zaa paaki doya ka di gba zaa nyɛ difirɛnt kalɛs bin shɛli gba zaa bɛ bi tooni ha ka di nyɛ anbirɛla ka di ʒɛya ka nyɛ yɛlo

Shikuru bihi n-ʒi duu shɛba ye yunifom nima ka so mi ye liiga buluu ka bih' ayi ʒi m-baɣi taba ka la ka teebuya nima ʒe bɛ tooni ka takara piɛla mini bini sabila ka di pa teebuli maa zuɣu.

Loori nim n saɣam ʒɛya ka zoli duli bɛ bi nyaanga ka loori shɛli kanna ka ʒiri ʒili di nyɛla loori ʒiɛ loori shɛŋa gba zaa mii piɛ taba di nyɛla loori piɛla ka bin ʒiɛ tam palli maa zuɣu ka loori shɛŋa mii gba zaa bɛ di tooni ka kanna

Ayirimo tɔriba n tɔri ayirimo ka gbubi pilaakaad ka di sabi asept di rizɔs fɔ piise pa di zuɣu ka linjima nima zaya ka linjima nima ŋɔ nyɛla niriba anahi ka bi nyaanga kpa n kpa n ŋɔna ka linjin so ŋun ningbuna zaa bi yina ka bi gbubi marafa nima ka piri buuti nima.

Niriba ayi n dabiya loori mi gbuni ka bi dabiya yino ŋɔ piri la pabiti pabiti ka zaŋ o nuu tiri ti binshaɣu ka so mi yɛ liiga ʒee ka zaŋ bin piɛlli pɔbi o zuɣu ka o zaŋsim bɛ ŋun ʒi tooni ŋɔ.

Alɛpilɛ n zaya ka so sheeri na alɛpilɛ maa puuni ka zamaatu mi za tiŋa ka yuuni ŋun sheeri maa na shɛba gbubi la kamara nima ka shɛba nyaɣi baaji nima ka shɛba zaŋ bin piɛla n pili bi zuɣiri ka shɛba mi bi pili binshaɣu ka che ban pili zipila.

Bia n pili o puli zuɣu dɔya ka loori nima ban nyɛ tɔyis piɛ n gili o tooni ka o yuuni li bia ŋɔ zabiri nyɛla zabi sabila ka o nyɛ bia ʒee ka la ka o nyina yina.

Niriba ayi n zaya niriba ayi ŋɔ yela liiga piɛla ka so jinjiɛm buluu nima ka yino moobira ka yino mee zaŋ binshaɣu pa teebuli zuɣu ka yino zaŋ han gilof m piri o nuhi binshaɣu ʒɛ ŋun moobira ŋɔ sani ka loori bila la ka o mali moobin sitik ŋɔ timdi lala bini maa ni n niŋdi kom moobira.

Naɣabɛɣu ka bi wara doo so ŋun wari naɣabɛɣu ŋɔ yɛla binŋmaa ka kpa ninkpara ka pili zipiligu ka zipiligu maa nyɛ zaɣa chichara ka piri muɣiri ka luŋsi ŋmera ka zamaatu piɛ ni maa ni chisimam n yuuni o ni wari maa.

kom n doya. ka chamsi gili kom maa doya. ka loori saɣim be kom maa ni ka bia tam loori maa zuɣu ka be ye liiga. o mi yiɣisimi ʒɛya ja zaŋ o boɣari vili taba. Bia ŋo so la jinjam sabinli ka tihi gba zaa sa yirina o be shelipolo maa nyaaŋa. Tihi ayi n nyela

bildin chara gbini ka ninsali nima baɣsiri di nyaaŋa niriba ata ka so gbazaahami bɛ tooni ha nbaari yaɣri goota niriba ata ŋɔ ŋun be sunsuuni ŋɔ sɔ la jimjam sabinli ka yɛ liiga buɣ wɔɣla ka nudirigu lani ŋɔ mini nuzaa lana ŋɔ yɛ liiga ʒɛhi bia bɛ la be ni bia ŋɔ gbazaa yɛ la liiga ʒɛɛ ka piri namda

Ashibiti ni ka bɛ chibiri paɣa shiriga paɣa ŋɔ yela liiga chinchini liiga ka zaŋ noosi masik n-ŋari o noli ŋun chibiri o shiriga ŋɔ gba zaa sa zaŋ la noosi masik kpa o noli ka niriba ayi gba zaa ha ʒi bɛ nyaaga ka bɛ zaa ha zaŋ noosi masik niŋ bɛ noli.

Loori n zaya ka loori maa mi kala nyɛla zaɣa buluu ka kɔbili pa?loori maa zuɣusaa ka so du n ʒi kɔbili maa zuɣu zamaatu gba zaa za loori maa gbuni so lɔri la o daa diiku ni o kpuɣi ka so gbubi bia bia maa bi piri namda ka yaagi o gbali yinga.

duu n di nachiinsi ʒiya ka teebuli bɛ duu maa puuni ka binyahari pa teebuli maa zuɣu ka kuɣusi ʒiya ka dufɛli pa kuɣusi maa zuɣu ka fulaawɛs bɛ gilaas ni ka tabi tabi dikpuna maa

salingbiriba m-be salima gbibu shee bɛ kuli kɔrila tankpaɣu duhi zuɣusaa ka gireeda za ni maani ka shɛba mi zaŋ ambirɛdanima n-yili ka ʒi di gbuni niriba ayi n-nyɛ ba ka so gba zaasa mini o kpee du tam maa n-sheerina tiŋa ŋun be nyaaŋga ŋɔ yɛla liiga ʒee ka ŋun be tooni ye liiga piɛlli

Ɛapɔt ka ninsali nima chana bi zaa yino kam zaa sa nyaɣi la baaji shɛba nyaɣi la bi dina ka shɛba vuri bi dina tiŋa ka bi zaa sa nini tuhi yaɣa yinga ka bi lee wali wali taba.

du viɛlli n ʒiya ka teebuli bɛ duu maa puuni labtop pa teebuli maa zuɣu ka lamɛra pa teebuli maa zuɣu ka foon gba zaa biɛni ka buku naan yi paya ka liiga laasabu pa kuɣu zuɣu n ʒi n baɣa teebuli maa

Ashibiti ni ka paɣaba bɛ bi nyɛla paɣaba ata ka yino gbibi bi lɛɣu n mali o suaŋda ka tima ni shɛriti mɛhim tɛɛbuli zuɣu ka niriba ayi pahi suaŋ n gbubi bia ŋɔ yɛanga ka so zaŋ o nuhi vuli taba ka so mi ye liiga buluu ka mim o noli ka bi bɔbi bɔbiga bɛɛ n pili zupiligu.